Biqiltoota jechuun wantoota uumamaan dachee irra jiran isaanis akka soorataatti, rooba harkisuuf, gaaddisaa fi kan kana fakkaataniif kan gargarani dha.

Amantaa jechuun gareen tokko yookaan namoonni muraasni walitti qabamuudhaan bakka tokkotti ta'ii hafuuraa yeroo gaggeessanidha.

Amantaa jechuun dhalli namaa gareedhaan walii galuudhaan waaqeffannaa amantii bakka tokkotti yeroo geggeessu dha.

Muuziqaan aadaa fi seenaa uummataa ibsuuf kan gargaaru yoo ta'u, innis sirbamuudhaan yookaan teekinooloojii garaagaraa fayyadamuudhaan qoodamuu danda'a.

Kitaaba jechuun barreffama waan tokko irratti bu'uureffachuu dhaan barreeffamu yoo ta'u; Gaazexaa jechuun immoo odeeffannoo haaraa, haala yeroo irratti hundaa'uun barreeffamu dha.

Mana jechuun ijaarsa gamoo, sibiila yookaan mukarraa ijaaramu yoo ta’u, Ana jireenyaa jechuun immoo gosa manaa keessaa tokko ta'ee kanndhalli namaa keessa jiraachuuf itti gargaaramudha.

Daldala jechuun sirna bittaa fi gurgurtaa dinaagdee biyya tokkoo keessatti gahee guddaa taphatu yoo ta'u, gabaa jechuun immoo bakka itti sirni bittaa fi gurgurtaa raawwatamudha.

Faashiniin waan haaraa haala yeroo wajjin bifa ammayyaa ta'een qophaa'ee itti fayyadamtootaaf dhiyaatu dha.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun Meeshaalee dhalli namaa waanta tokko ittiin qabachuudhaaf itti fayyadamu yoo ta'u, Meeshaalee kunneenis kalama, beennaa fi kompiitara garaagaraa ta'uu ni danda'u.

Hawaasa jechuun yeroo dhalli namaa aadaa fi duudhaa tokkoon kan waliin jiraatu yoo ta'u; Maatii jechuun immoo hawaasa keessaa dhiigaan walitti hidhamuu dhaan kanneen waliin jiraatani dha.

Kitaaba jechuun barreeffama waan tokko bu'uureffachuudhan barreeffamu yoo ta'u gaazexaan immoo odeeffannoo haaraa haala yeroo irratti hundaa'uudhan barreeffamudhaa.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosoota biqilootaa keessaa nyaataaf kan oolaniidha. Isaannis baayyeen isaanii kan baalli isaanii nyaatamu yammuu ta'u; baayyeen isaanii immoo firii isaaniitu nyaatama.

Jiyoogiraafii jechuun dhimmoota naannoo fi lafaa wajjin waan walqabatu yoo ta'u, seenaa jechuun immoo ta'ii yeroo darbe keessatti taasifame kan ibsu dha.

Alaabaan mallattoo eenyummaa ibsituu saba tokkooti. Asxaan ammoo mallattoo alaabaa sana irratti katabamu uummata naannoo tokkoo ibsuuf gargaarudha.

Tajaajillu bu'uuraa tajaajila lammummaa... Isaanis ibsaa, bishaan, tajaajila fayyaa fi mana barnootaa dha.

Nyaatni soorata lubbu qabeeyyii yoo ta'u, jiraachuuf yookaan fayyaa ofii ittiin eeggachuuf baay'ee barbaachisaadha.

Hogganoota beekamoo jechuun kan namoota muraasa ta'anii fi uummata isaan filate gidduutti baay'ee beekamoo ta'an, isaanis abbootii amantaa, abbootii seeraa fi gaggeessitoota biyyaa ta'uu danda'u.

Faaya jechuun Meeshaalee miidhaginaa namni miidhagina isaa ittiin eeggachuuf isaa murteessee kan namni itti tajaajilamudha.

Kophee jechuun gosa uffataa keessaa tokko ta'ee, kan dhalli namaa miilla isaa ittiin eeggachuudhaaf itti gargaaramu dha.

Qonni meeshaalee hawaasaa fi uumamaa fayyadamuudhaan oomishaalee nyaataa fi qabeenya garaagaraa oomishuuf kan itti gargaaramnudha.

Muuziqaa jechuun kan bifa sagaleetiin qindaa'ee sammuu namaa bashannansiisu akkasumas dandeettii keessa namaa jiru bifa sagalee fi yeedaloowwan fayyadamuudhaan baasanii uummataaf dhiyeessuudha.

Dhugaatii Dhugaatiin waanta dhangala'aa yemmuu ta'u, yeroo dheebonne kan itti gargaaramnudha. Dhugaatiin dhugaatii alkoolii fi dhugaatii lallaafaa jedhamuun beekama.

Ogummaan dandeetti wanta tokko dalaguu dhala namaa yoo ta'uu; aadaan immoo ibsituu fi eenyummaa Saba tokkooti.

Meeshaaleen manaa meeshaalee dhalli namaa mana isaa keessatti itti gargaaramu yoo ta'u, meeshaaleen waajjiraa immoo meeshaalee naannoo hojiitti hojii tokko ittiin hojjechuuf nama gargaaranii dhaa.

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa jireenya isaa keessatti fayyummaa isaa eeggachuu dhaaf sochii inni raawwatu dha.

Hawwaasa jechuun yeroo namoonni aadaa fi duudhaa walfakkaataa qabaachuun naannoo tokko keessa jiraatan yammuu ta'u; maatii jechuun immoo dhiigaan walitti kan hidhamanii fi mama tokko keessa kan waliin jiraataniidha.

Bineensota manaa jechuun bineensota dhala namaatti madaqanii mana keessa nama wajjin jiraatan yemmuu ta'an, bineensota alaa jechuun immoo bineensota dhala namaatti hin madaqnee fi bosona keessa jiraatanidha.

Hojiin wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa ittiin gaggeessachuudhaaf qacaramee yookaan ofii isaa uummatee hojjatudha.

Faashinii jechuun waan haaraa haala yeroo irratti hundaa'uun kan dhiyaatu yoo ta'u; innis bifa ammayyaatiin kan hojjetamuudha.

Meeshaaleen barreeffamaa meeshaalee wantoota gara garaa ittiin barreessuuf itti gargaaramnu yoo ta’u, isaanis Peennaa, qalama adda addaa, fi kompiitara ta'uu ni danda'u.

Barumsi waan haaraa kan kanaan dura hin beekne, haala jiruu fi jireenya keenyaa irraa, mana barnootaa deemuun, miidiyaalee gara garaa irraa waan haaraa yeroo barruudha.

Giddu gala bashannanaa jechuun bakka bashannanaa wantoota garaa garaa irraa dhalli namaa akka itti sammuu isaa bashannansiisuuf qophaa'udha.

Geejjiba jechuun dhalli namaa iddoo tokkorraa gara biraatti deemuuf kan itti gargaaramu yoo ta'u, konkolaataan immoo gosa geejjibaa keessaa tokko ta'ee, daandii gubbaarra adeemuun kan dhala namaa fayyadudha

Nyaata jechuun soorata yookiin dhugaatii lubbu qabeeyyiin jiraachuuf sooraatan yoo ta'u; isaannis nyaata gosa addaa addaatu jira.

Faashinii jechuun waan haaraa haala yeroo irratti hundaa'uudhaan bifa ammayyaa ta'een qophaayee uummataaf dhiyaatudha. Faashiniin yeroo baay'ee uffata irratti kan xiyyeeffatudha.

Hawwaasi walitti dhufeenya namootaa aadaa, amantaa fi duudhaa irratti yoo ta'u; maatiin immoo namoota mana tokko keessa waliin jiraatanii dha.

Meeshaalee manaa Meeshaalee mana keessatti argaman yoo ta'u, jireenya guyyaa guyyaa Keessatti gumaacha guddaa dhala namaaf oolan. Meeshaaleen manaa kanneen akka ciisichaa teessumaa fi kanneen akka televizyiinaa ta'uu danda'a.

Dhugaatiiwwan. Dhugaatiiwwan wanta dhangala'aa ta'ee; kan dhalli namaa yookiin bineensotni dhuguudhaaf ittti gargaaraman yammuu ta'u; innis dhugaatii alkoolii fi dhugaatii lallaafaa jedhamuun beekama.

Faaya jechuun meeshaalee miidhaginaa yookiin dhalli namaa miidhagina isaatiif itti gargaaramu yoo ta'u, meeshaalee faayaa kanas harkatti, mormattii fi iddoo garaagaraatti hidhachuudhaan itti fayyadamuun ni danda'ama.

Oomishaalee supermarketii jechuun oomishaalee warshaa keessaa ba'uudhaan bakka tokkotti dhalli namaa kan itti gargaaramuuf kanneen dhiyaatan yammuu ta'an isaannis nyaataaf, dhugaatii fi meeshaalee miidhaginaaf oolan ta'uu malu.

Biqiltoota. Biqiltoonni magariisa ta'anii dachee kan uwwisanii kan argaman yammuu ta'an; isaannis haala qilleensa mijataa fi rooba harkisuu keessatti faayidaa guddaa kan qabaniidha.

Geejjiba jechuun dhalli namaa bakka tokkoo gara bakka tokkootti ittiin socho'uuf kan itti gargaaramu yoo ta'u, konkolaataan immoo gosa geejjibaa keessaa ta'ee kan daandii irra adeemuun nama tajaajiludha.

Manneen dhugaatii bakka dhugaatiiwwan garaagaraa itti argaman yoo ta'u, dhugaatiiwwan kan nama macheessanii fi hin macheessine ta'uu danda'u. Manneen nyaataa immoo bakka nyaati itti gurguramudha.

Hawaasni uummata naannoo tokkoo aadaa fi duudhaadhaan tokko ta'an kan naannoo tokko jiraatanidha. Maatii jechuun immoo kan dhiigaa fi mana tokko keessa waliin jiraatanidha.

Giddu galli bashannanaa bakka bashannanaa wantoota garaa garaa irraa qophaa'u yoo ta'u, dhalli namaa sammuu isaa ittiin bashannansiisuudhaaf kan itti gargaaramudha.

Oduu jechuun odeeffannoo haaraa, siyaasa, dinagdee fi haala uummata tokkoo ibsuuf bifa barreeffamaa fi bifa sagaleetiin kan gargaarudha.

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa fayyaa isaa ittiin eeggachuudhaaf raawwatudha.

Geejjiba jechuun dhalli namaa iddoo tokkorraa gara iddoo tokkootti yommuu socho'ukan itti garagaaramu yoo ta'u, konkolaataawwan gosa geejjibaa keessaa tokko ta'ee, kan daandiirra deemuudhaan nama tajaajiludha.

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa taasisu yoo ta'u, innis fayyaa qaama ofii eeggachuuf kan raawwatamuu dha.

Hawaasa jechuun uummata naannoo tokko jiratani aadaa, duudhaa fi kanneen kana fakkaataniin kan waliin jiraatan yoo ta'u; Maatii jechuun immoo kannen Mana tokko keessa waliin jiraatani dha.

Dhugaatiin gosa dhangala'aa ta'ee kan dhalli namaa yookaan wantoonni lubbuu qaban dhuguudhaaf itti gargaaramanidha. Innis bakka lamatti hirama dhugaatii lallaafaa fi dhugaatii alkooliidha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaawwan dhalli namaa mana isaa keessatti nyaata bisheeffachuuf, irra ciisuu fi wantoota garaagaraa ittiin hojjechuudhaaf kan itti gargaaramuu dha.

Bu'uuraaleen misoomaa kanneen dhalli namaa dirqama guuttachuu qabudha. Isaanis bishaan, ibsaa, buufata fayyaa, mana barnootaa fi kan kana fakkaatani.

Bineensoonni mana, bineensota dhala namatti madaqudhan dhala nama wajjin jiraatan yemmuu ta'an, bineensonni alaa immoo bineensoota dhala namaa ittin madaqanii fi kanneen bosona keessa jiraatanidha.

Bu'uuraaleen misooma wantoota dhala namaaf dirqama barbaachisan yoo ta'an, isaanis mootuummadhaan kan guutamanidha. bu'uuraleen misooma kunneenis Ibsa, Bishaan, Mana barnoota fi buufata fayya ta'u danda'u.

Ogummaa jechuun dandeettii bu'aa dalaguu dhala namaa yoo ta'u, aadaan immoo ibsituu eenyummaa Saba tokkooti.

Ogummaa jechuun dandeettii waa dalaguu dhalli namaa waan tokko irratti qabu yoo ta'u; Aadaa jechuun immoo ibsituu fi eenyummaa saba tokkoo ti.

Faaya jechuun meeshaa miidhaginaa dhalli namaa bareedina qaama isaa ittiin eeggachuuf harkatti, mormattii fi iddoo garaagaraatti godhachuudhaan ittiin faayamudha.

Meeshaaleen miidhaginaa meeshaalee bareedinaaf oolan yoo ta'an, meeshaaleen kunneenis meeshaalee miidhaginaaf oolani dhaa.

Faashiniin waan haaraa haala yeroo irratti hundaa'uun bifa ammayyaa ta'een kan dhalli namaa itti fayyadamuu fi eenyummaa isaa ittiin ibsatudha.